Kɔdzidɔwɔla aɖewo do awu ɣi eye eɖewo hã do awu bluɔ eye wole ŋutsu aɖe gbɔ kpɔm be eƒe hayahaya na de blibo eye ŋutsu sia kɔ avɔ mí tsɔ eye wole egbɔ kpɔm.

Kɔdzidɔwɔla aɖewo le nusrɔm eye wò dometɔ ɖeka aɖe le nɔnɔme tata aɖe le asi eye wole nusrɔm tso nɔnɔme tata sia ƒe akpa vovovowo nu.

Nyɔnu aɖewo le zɔzɔm le ablɔ la di, eye le woƒe megbe enye exɔ gaãɖe, eye amehaho aɖewo le zɔzɔm, eɖewo le yiyim, eye eɖewo le gbɔgbɔm.

Nyɔnu aɖewo ye nye esi eye woleenu nɔnɔmetata aɖe si xɔna ŋusẽ tso eyea gbɔ alo ŋudɔa gbɔ eye wodo afɔkpa.

Ŋutsu aɖewo le gbe dom ɖa eye eɖewo ƒe awue nye sika ƒe amadede eɖewo hã do awu yibɔ eye wo le xɔ aɖe me. Avɔ gã aɖe le woxa eye wo le gbe dom ɖa.

Nyɔnuvi aɖe le exɔme eye wòlé nututu ƒe ati ɖe asi eye wòle xɔme tutum. Eye le eƒe megbee nye ekplɔ̃. Ekplɔ̃la dzi la kaɖi hã li.

Kɔdzidɔwɔlawo do awu blɔɔ eye woƒe nudzitsyɔnu hã le brɔ̃. Wole ame si ke woƒe lãme mele kɔkɔ o le wogbɔ kpɔ be ne woaxaya tso woƒe dɔlélewo me.

Ame aɖewo nye esi dze klo eye wole gbe dom ɖa, le woƒe ŋgɔ yea nye ame aɖewo siwo dzi abe osɔfowo gbe dom ɖa kple wò.

Ɖekakpui aɖe woe nye esi eye le woƒe titina ye nye agba dzɛ aɖe eye wonɔ anyi ɖe ekpe dzi le etɔ aɖe ƒo.

Nutsu aɖe le nu ƒo nɛ nusrɔ̃vi aɖewo. Nusrɔ̃vi siawo nye nyɔnuviwo eye wodo gaŋkui. Ekplɔ̃ si le ŋutsua ƒe ŋgɔgbe le ʋie eye awu si nyɔnu, nusrɔ̃viawo do nye awu ʋi kple godi yibɔ.

Nutsu aɖe le wo ɖum eye awu si wòdo ɖe dzi nye fugu. Eye ŋutsu siwo le exa leŋu ƒom amaa ɖewo hã wole ekpɔm eye wòdo dzidzɔ na wo taŋtaataŋ.

Ame aɖewo le eka aɖe dzi eye edze abe wo edu bubu me yim ene ke amea geɖewo nye ŋutsuwo eye le akpɔ be la wo le egbe aɖewo me.